Teŋɛ poɔ la ka noba kyɛnɛ tara ka mine yɛre ba woorɛɛ ka mine meŋ zɛle a woorɛɛ kyɛ ka noba yaɡa a are a teŋɛ poɔ teere parɛɛ a kaara ba.

Nasapɔɡe la be korodieŋ a taa boma mine o nu poɔ kaara ka pɛrɛtɛr biŋ a teebul zu ka kõɔ bontolaa meŋ biŋ felaawɛr meŋ be la kolee poɔ biŋ a puoriŋ ka o sɛ traazazeɛ a su kparsɔɡelaa nuwoɡri.

Die poɔ ka ba biŋ dakogiri, a biŋ dakogibilii, ka filaaware dɔgele a mine zu ka kobilii dɔgele a mine zu ka kabɔɔte kabɔɔto are ka boma be a kabɔɔte poɔ.

Vooti zie la ka noba yage bebe pɔgba ane dɔba ka ba mine kyoŋ a gɛre a laŋbore kang ka ba mine meŋ kyoŋ waana eŋne a gama daŋa poɔ ka ba mine su bonziire ka ba mine su bonpɛle ka ba mine vɔle zupile .

Toma kang zie la ka dɔɔ doo taa bonkaŋa o nu poɔ ka biiri banaare bebe ka bata ziŋ teŋe ka kang are kaara zie ka noba mine meŋ are ba puure.

Teŋe la nyɔge vūū a dire a di lure a di yie a naŋ dire ka tie are sokɔɔra noɔre ka lure naŋ zoro a sokɔɔra zu ka noba are a sokɔɔra zu ka mine meŋ are a sokɔɔra gaŋne a kaara a vūū naŋ dire.

Dɔɔ ane biiri bata la be die poɔ a zeŋ ba bondirii teebol eŋɛ kaŋ zaa maŋ taa la pɛrɛtɛ ne o bondirii k'a bie kaŋa iri a boroboro a tēɛ ennɛ a dɔɔ noɔre poɔ.

Pɔŋpiŋ la ka ba baara ba waa nimbata ka ba bata zaa su kpare zēēre a vɔl kpog peɛl ka babayi a nyɔge a pɔmpiŋ gbɛre kyɛ ka bonyenaa a are kaara ka mane gaŋ a teŋɛŋ.

Dendɔre la ka dɔɔ maala solar panel ka battery a biŋ ka dɔɔ meŋ are a dendɔreŋ ka bonbaare biŋ a dendɔreŋ ka a zie waa bɛŋnoo lɛ .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

Biiri bata la zeŋ die poɔ kogi-yenaa zu k'a bombile kaŋ zeŋ a boŋkpoŋ puoriŋ a eŋ nɔɔte doɔ a su kpare kyɛkyɛrɛɛ nu-ŋmaara, k'a sonsogere soba a boŋkpoŋ k'o seɛ mɔŋkuri sɔgelaa a ba su kparoŋ kyɛ de a bombile a dɔgele o gbɛɛ zu k'a bombile su kpare pelaa.

Biiri bayɔpoi la be kõɔ poɔ a duuro ka ba banaare a are a nyɔge taa ka bayi do are bayi bɔgɔ zuŋ a meŋ nyɔge taare ka kaŋa do zeŋ a kaŋa bɔgɔ zu a nyɔge o zu taa.

Dɔɔ kaŋ la zeŋ a taa kɔmpiita o ɡbɛɛ zuŋ ka batere meŋ dɔɔ teebul zuŋ ka sola panɛl be o puoriŋ kyɛ ka bɔtɔ kaŋ biŋ ne boma teebul kaŋa eŋɛ o nuɡɔɔ sɛŋ ka boma dɔɔle a teebul zuiŋ yaɡa lɛ.

asipiti yiri poɔ la ka pɔgba ane dɔba a gaa a pɔgba mine taa la biiri ba nu poɔ

Pɔgebɔ ne dɔbɔ la lantaa ka mine zeŋ teŋɛ ka mine are saazu a su bontɛɛtɛɛ a wulo ba tonnɔɛ.

Pɔgebɔ yaga la zeŋ ka ba bayi su kpare zeere ka bayi meŋ su kpare peɛle ka bata su kpare kyɛkyɛre k'a pɔge kaŋa zeŋ ka bɛŋ be perɛte poɔ a dɔgele o gbɛɛ zu ka kaŋ meŋ taa seŋkãã bie eŋ perɛte a dɔgele o gbɛɛ zu k'a seŋkãã mine meŋ eŋ perɛte a

Toma kaŋ zie la ka noba banuu bebe ka dɔɔ kaŋ are a su kparsɔɔlaa a seɛ trɔzasɔɔlaa ka dɔɔ meŋ su kparbuluu a zeŋ dakoɡidaaraa zu ka pɔɔ dɔɔ a taa boma mine o nu poɔ ka dɔɔ meŋ dɔɔ a meŋ taa a boma na mine o nu poɔ a su kparulikyɛkyɛ ka neɛ kaŋ meŋ are ba puoriŋ o ba sãã baare.

Pɔgesarre la zeŋ a yɛre lɛɛ a eŋ mine ba nuuri poɔŋ a zore ŋmama ba naŋ wi dɔgele ba gbɛɛ zuŋ kyɛ ka ba maale ba zuree a laara morɔ morɔ.

Lɔɛ ayi la ŋmɛtaa ka kaŋ waa zeɛ ka kaŋ waa pelaa ka lɔɛ ayi meŋ te are a niŋeŋ ka kaŋ waa pelaa ka kaŋ meŋ waa sɔɔlaa ka noba meŋ be a be kyɛnɛ ka noba bayi meŋ zɔɔ moto.

Kɔɔto die poɔ la ka dɔɔ do zeŋ teebul eŋɛ a su kparsɔɡelaa ka dɔɔ meŋ are a teŋɛ su kparsɔɡelaa ka pɔɡe are a o niŋe su kparsɔɡelaa a kaara dɔɔ ne pɔɡe naŋ zeŋ a o nudoloŋ sɛŋ a ba puoriŋ pɔɡebɔ bayi zeŋ la teebuli eŋɛŋ ka peepa peɛle dɔɔle a nudoloŋ dɔɔ meŋ zeŋ la o yoŋ.

Zupoŋ zie la ka dɔɔ zeŋ ka a zupono a pono a zu ane monsini, a zupono eŋ la nimikyaane a vɔgele kpawoɔ ka ba yagele enfuomo mine a die poɔ.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

Zikpoŋ poɔ la ka yikyolikolo are, lɔɛ siteesin la ka lɔɛ yaga bebe ka mine waa doɔɛ ka mine waa zeere ka noba yaga meŋ bebe ka ba naa maaroŋ k'a mine waa zeere ka mine waa sɔgelɔ ka mine waa doɔre ka noba tuo boma a yɔ kyɛnɛ.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

Bɔɔl la ka ba ŋmeɛrɛ ka mine seɛ kurisɔglɔ a eŋ nɔɔtesɔglɔ a yɛre kparepeɛlle check check ka ba mine meŋ eŋ nɔɔtezeere kyɛ ka ba mine meŋ te zeŋ dakogi zu a kaara.

Dãã die poɔ la ka dãã eŋ dakare sugili taa dakare waa zeere ka dɔɔ are a vɔgele zupili eŋ nimikyaane a su kpare kyɛkyɛrɛɛ a pɛgele baagi zeɛ a eŋ nɔɔte zeere a zoro kpare doɔre o nu poɔ k'a dãã mine meŋ biŋ biŋ.

Seɛre zie la ka ba seɛrɛ pɔɡebɔ ne dɔbɔ ka ɡaŋɡaŋmeɛrebɛ ŋmeɛrɛ ka seɛseɛrebɛ eŋ kyeemɛ a sɛ lɛɛ ka mine su bonziiri ka mine su bonsɔɡelɔ ka ba le pɛmmɛ ba zuree.

Bom ɔmmɔ zie la ka Koɔ lɔɔre wa are ka pɔgeba ane dɔba ne bibiiri a laŋ ka ba de ɔrɔbare sɔglɔ buluu zeere doɔre a kyɔŋ a na ɔŋ a koɔ ka pɔge bɛrɛ kaŋa a are a kaara a pɔge tɔ kaŋ naŋ ɔŋna a koɔ a eŋnɛ a bie kaŋa.

Die poɔ la ka neɛ kaŋa zeŋ teebol eŋɛŋ, a teebol zuŋ boma yaga zaa la dɔgele a be, pɛrɛtɛrɛ bebe ka gane meŋ dɔgele k'a pɛrɛtɛ kaŋ poɔ ka boroboro bebe k'o soba zori kɔpo ane tii.

fɛŋtele diŋle tuŋ zie la ka ba tona ka mine su kpare sɔŋlɔ ka mine su kpare ulii ka mine sie trosɛ sɔŋlɔ kka mine sie trosɛ ulii ka kuri mine be ba saa zu kyɛ ka ba vɔle bondoɔre ka kang vɔle bonpilaa.

Die poɔ la ka ba biŋ dakogzenii a biŋ tabol a sonsooreŋ ka filaawa be kolee kaŋ poɔ a meŋ dɔglaa tabol kaŋ zu kyɛ ka ba mare tiivi kpoŋ a daŋkyin eŋɛŋ kaa saseɛ kpoŋ na naasaalaa naŋ maŋ boɔle ka kɔndisin ɛɛkɔndisin koo meŋ maraa daŋkyin eŋɛŋ.